Tutawal nonɗe manni ndiyam jargina be bodejum be ɗo naftira on ha hollugo dow do ɗum wuro no a heftirta wuro fere fere.

TV, do jooɗi ha dau durowa sera TV man bo defte on do jeeri. TV do bo nonnde mon ash kolo ɓe do naftira be TV ha larugo hubar duniyaru.

Ɓosaji ɓeɗo wali wodbe mai ɗo daana gotel bo oworu majum bo danai o wali amma do darmi hurem be naffurummo dennon de bosaji mai bo dum balijo woru mo danai mai bo kala leddi leddi.

Londiri basket, ɓe ɗo naftira be mai ni siga ha nder sudu, nonde basket man bo boɗejum on, ɓe ɗo.resa kare dotti ha nder basket majum, gam hala moftugo karedotti ha nder sudu, kanjuwaɗi ɓe waɗini basket ɗo ɓe mofta joɗa ha babal gotel.

Ketul gudanai nonde ketul man bo, danejum be ɓalejum be boggi mum, ɓeɗo naftira be ketul hawulnugo ndiyam gulɗum.

Jungo ɗo jogi rimot, rimot ɗobo ɓeɗo naftira ɗum on ha tv ɓeɗo kunnira nden to ayiɗi a chanja chanal ko a ɓedda volum ko a usta.

Yari kala diɗi be sarka mun nonde yari je man bo danejum be goldin kolo. Roɓe ɗo habba ha noppi ngam fawnira

Zane debbo be gorko be ɓingel keccel. Ɓe ɗo zani ɓe on haa bandu hundeji. Dow debbo ɗo ɓo o ɗo fongini gurko bo ɗo tuggi dow mako ɗo volwinam o ɗo wuundi keccel mako.

Dip firiza ɗon dari, nonde manni daneejum on, ɓe ɗo naftira ha watugo ndiyam feewa himɓe yara, ɓe ɗo waata nyamdu, ɓe ɗo sora njarateɗam ha nder.

Ɗebbo on oɗo jala. Ɗen oɗo mobi gasa mako. Oɗo mori ɗum kube diɗi. Oɗo wati jambaki ooemi wati be yeriha noppi mako.

Biskitji be suwitji ɗon jeri ha nder Supa maket, nonde maji ni kala kala ɗon danejum, ɗon ɓokko ɓokko, ɗon orange, wala ni ko wala ɓe ɗo naftira ɓe main ha nyamugo ko sodungo bikkon saraba hotida sare.

Jungo do haɓɓi agogo nonɗe agogo man bo balejum, agogo ɓedo naftira dum halarugo wakkati ko bana wakkati to goɗɗo julan ko wakkati a wadi be goɗɗo a dingan larugo time be mai.

Kankana ɗo rufi haa gesa ɗofaka. Nonde kankanaji man bo ɗiɗom diyam bokko-bokko. Ɓe ɗo yara kankana ngam hala goɗɗo nana belɗum. Furut on himɓe ɗo yiɗi hala furut bo sosai.

Kwali maskara do wali dow kapet, nonde man ni pink den kwali manbo balejum roɓe do naftira ha faunugo lasigite safita bedda vodungo dum darna dum.

Jungo ɗo jogi telefon, telefon ɗo bo ɓe ɗo naftira ɗum hafiyugo, ko notugo, ko nanugo rediyo, irigo ɗo nana habaruji, ko haskugo toshi.

Debbo do labi hore mum do labi tas o doyee jala nyi’e mako do labi tas, odo fini pinari, odo safiti geram mako, odo wati yeri mako, nonde yeri manni danejum on nyi’e mako danejum gite mako do labi tas geram mako burau.

Tutawal ɗon dari nonɗe manni diyam dule be yelo be ɗo naftira on ha hollugo ɗo ɗum wuro kaza on no himbe heftirta wuro.

Dow lawol motaji ɗo waɗa zirga zirga. Nonde majeni ɓalejum be yelo motani ɗum wa'atenga on dillugo jahale.

Boggol komputa nonɗe man balejum kwali man bodanejum be bulu. be ɗo naftira on ha jonugo computa naftira be majum waɗa shaji kutitira.

Riiga ɗo woggi nyobbi nonde riiga manbo boɗejum bee mili koolo nden ɗo maari tutaawal kala fere-fere guuda ɗiɗi.

Ɓikkon derke'en guda ɗiɗi ɗon jala ɗum ɓorni limse iri gotel, himnere iri gotel nonde manni bulu.

Hijab ɗo dari ha shaka sudu nonde manni ɓalejum be milik kolo. Roɓe ɗo ɓurna ngam ɓeddugo faune, nden riga bo ɓeɗo ɓurna ngam suruki ɓandu.

ceedawa janngirde jey wi'eteeng saatifiket, ceedawa ɗo ko a janngi makarantawa kaza a timmini. A fuɗɗi duuɓi kaza ,a timmini duuɓi kaza.

Dereke’en fiyoɓe bol, ɗo jeri ɓorni limse iri gotel, salla ɓalejuum, riga ɓokko ɓokko hamles be soks e nanta paɗe be wari on dou be fiyan bol.

Debbo, debbo ɗon ɓonri riga be siket nonde manni ɓalejum, be didi danejum, intalok kiɗɗum hales man, nden geni ɓokko ɓokko ɗon haɓawo mako.

Nyebbam bodi loshon ɗo joɗi ha dow bechit fulawa mai danejum be kofi. Nonde nyebbam mai ni danejum on. Ɓe ɗo wuja ha ɓandu ngam hositina ɗum nden ɗigga.

Ayon ɗiɗi ɗo joɗi. Ɓeɗo naftira be maaji on haa wuggugo kare nonde majum bo bulu be danejum. Gotel mai bo dak bulu man on be danejum.

Urɗi ɗon yowi ha dow kwali nondum be goldin kolo maude man. Urdi ɗo himbe ɗo naftira ha fesugo hala wurugo banɗu. urdi bo belɗum masin.

Kokobota, nyebbam on, ɓe ɗo jogi ha nder jungo. Gora nyebbam manni daneejum on, ɓe ɗo wuja on ha ɓandu, heɓa waltina ɓandu, ɓandu ɓursita.

Debbo ɗo joɗi nden o ɗo sankiti gasa mako ɗo rufiti ha dow balbe nden Koloba jarateɗam kujeji jarateɗam nder Koloba ɗo joɗi ha yeso mako o ɗo hositi lara wakkere mai.

Gorko ɗo joɗi ha nder babal laɓugo hore. O'vo’itini hore mako, olaɓi ɗum voɗi oɗo joɗi wati kuje laɓugo hore majum ha yeso darugal.

Ɓikkon worɓe guda tati, ɓe ɗo jooɗi haa nder amalanke may ruwa ɗo. Ɓe ɗo jooɗi on, nonde kare ɓe ɓorni bo, gooto ɗo waati kofi kolo o ɗo waati tasbirgol haa daande, gooto bo nonde mum ba girin, gooto bo nonde man daneejum ,o ɗo taari buutol haa daande.

Kuwali lekki ɗo joɗi dow tayis, nonnde manni danejum on, bindi man bo ndiyam dule ɓeɗo yara on ngam heɓuki njamu ha ɓanndu, nyauɗo ɗo yara heɓa yamɗita.

Daldal saare on ɓe waɗi nga intaloxs nden saare mai bo ɓeɗo do huwugo ɓe timminai kugal mare saare maibo ɓeɗo waɗi penti mai kofi kolo ɓe ɓa bilak ni nden ɗo mari mil kolo penti mo ɗum be jarka do joɗi ha sera man nda be buhuji siminti bo ɗo jeri ha ɗon ɗon.

Manngoro ɗo taiti taitawol fere-fere, nder manni "yelo" on ɓaawo man bo ɓokko-ɓokko, ɓinngel led ɓikkon leɗɗe on, ɓe ɗo nyama ɗum.

Juɗe ɗo jogi sabulu septol, nonnde man danejum be ɓokko ɓokko be yelo be boɗejum, ɓeɗo yiwira on ɓandu ɓosita.

Tattase be tumatur ɓe tingere ɗo dirbi joɗi ha nder roba, tattase be tumatur ɗo ɓeɗo naftira ɗum on ha waɗugo stew ko jolof ɓeɗo naftira ɗum ha defugo nyamdu ko nyami.

Worɓe ɗon fiya bol ɓorni kare iri gotel nonde mani bokko bokko e nanta sala ɓalejum bol man ɗo yeso maɓɓe paɗe maɓɓe fere-fere, ɓeɗo fiya on gam sankutuggo iyam ha ɓandu.

Madi timminaka: katako ɗo fi ha sera man, ɓeɗo fii kwano, nonde kwano mai ni ɓalejum on be toɓɓe danejum. Sare man timminaka mahugo.

Madi juɗɗe penti mari danejum bee ɓokko-ɓokko, himɓe ɗo dilla haa yeso saare man dow lawol on.

Koromje ɗo jeri haa paalo be senta kapet nonde man ni sky bulu be danejum. Kapet man nonde man danejum, kofi be pilet ɗo jodi ha chaka palo man, ɓe ɗo wo'ittini voɗi ngam woɗina palo.

Unordu be gafurgal ɗo joɗi ha ɓandu bongoru ɓeɗo naftira be mai ha sotugo gauri ko butali ko unugo tattase ko loppugo sokora.

Bikon ɗo fiya bollnha bolboldi. Wobbe ɗo burni riga wobe bornai. Nonɗe boll man balejum be ɗanejum. Be ɗo fiya gam nanugo beldum be sankugo iyam ha banɗu.

Gasa do mori be do habbi dan kwali hore nonde manni balejum denbo emojis do ha yeso man nonde man yelo do jala.

Chadda ɗo joɗi dow korwal, Nonde mamni pink Kolo. Roɓe ɗo nyota Worɓe ɗo nyota ngam be Sura surugal ha ɓandu.

Bol ɗo joɗi ha yeso pos nonde bol mai bo danejum ɓe balejum goɗɗo bo ɗo dari ha yeso pos majum.

Goɗɗo ɗo dow. O ɗo waɗa wayarin o ɗo jogi ɓoggol hiite o ɗo hawta. Goɗɗo manni ɗo ɓorni jins nden o ɗo ɓorni riga maako bo nonde ɓaleejum be diidi zane boɗeejum ha jungo. Ɓoggi wayarin ɗo ni ɓe ɗo waɗa gam hala hiiti dasugo hiite nasta ha saare to ɓe mahi saare kesum.

Yeso debbo oɗo fini pinari oɗo fauni yeso mako, nden o do haɓɓi adiko balejum, odo safiti geram mako banta oɗo mosa, yeso on tambe hosi be hosai kine be hunduko gite ɗo ɗo fini pinari balwenga, nder gite man bo danejum beala.

Debbo ɗon muri horemum, ɗen ɗon mabbi yeso mum, ɓe jungo mum, jungo gotel ɓo, ɗon jogi pilo kala ɓoɗejum, o ɗo wati binanta agogo, kala goldin kolo.

Yeri be sarka ɗo joɗi ha nder conteina mum, nonde man ni danejum be ash kolo, roɓe ɗo wata ha noppi ngam voingo noppi.

Tutawal ɗo dari nonde man ni danejum be boɗejum ɗum ɗo hol ɓeɗo naftira on ha hollugo ɗo ɗum wuro on den do no a heftirta ɗo ɗum wuro kaza on.

Sabulu won do jeri hander, durowa sabulu yiwrugo jerobe on ɓe ɗo yibira gam hala bostungo bandu bandu digga vooɗa.

Koromje ɗo jeri ha gefe mayo nonde man ni ɓalejum danki man danejum. Ɓeɗo wala siuta ha ɗon ɗon to ɓe wuli ha ndiyam.

Amalanke ɓe do fawii cebur kujeji peshi be kuje vuwirgo ɓe do naftira ɗum on ha gese be vuwa gesa den ɓe fufa lekki ɓe kowowe nder gesa.

Katiifa ɗo we’iti dow leeso, nonnde man ni daneejum, nden leeso man bo kofi kolo, be goldin. Himɓe ɗo waala haa dow leeso ngam haala siwtaare.

Leeso ɗon we'iti be beshit mun nonde manni ɓalejum on. Beshit man bo danejum be ɓalejum. Ɓeɗo wala dow man siwta.

Daw silim ɓeɗo waɗi dekoretin majum paune on hade sudu nonde manni danejum on, ɓeɗo fauna ha palo ngam palo voɗa haska.

Diriila mashin, jey hiite on nonnde man ni ɓaleejum nanta boɗeejum, kanjum man ɓe ɗo naftira on haa sumputuggo bonngooji ko kujeeji saatuɗum.